Lowo geeshsha coommitannota mangonnita murote laalo hidhinanni bayicho.

sidaamu afiinni nabawanna borreessa egensiisannoha xaggeefachishannoha siddaamu afii maxaafa.

baaddiyete baattote ofollo babbaxxino kaashsonna biiffanno fengo.

Daddalu suuqera albaanni uurrino hodhishshu makeenanna motore woy lamu goommi motore.

sidaamunniha budu uduunne uddire seemma uddire, urde amaxxe fiqiiqicho wodhe uurrino wedellicho.

Sidaamunniha budu udduunne uddire noo mancho.

Baadillicho hodhishsha horonsidhe harricho hogophite doogote hadhanni noore lame wedella.